Dedienɔnɔ dɔwɔla aɖewo le awu ʋii me eye Asrafo aɖe hã le kuku yibɔ aɖe me le amewo ɖem tso fume. Eye dɔwɔla aɖe lé fotoɖemɔ ɖe asi.

Ƒome aɖe tɔ ɖe woƒe xɔme mɔnu. Eye nyɔnu tsitsi aɖe lé vidzɛ̃ ɖe asi. Eye vi ŋutsuvi etɔ̃ bubuwo hã bɔbɔ ɖe exa.

Bubunatɔ, Honaɖabe John Peter Amewu le awu ʋi me le kuku ɖe ta kple eƒe dɔwɔhatiwo le emegbe le eʋe ƒe nusẽzaza ƒe mɔnua ɖewo kpɔm ɖa.

Dziɖuɖuhabɔbɔmetɔ aɖewo ɖo ablɔwodzi kple kpekpeɖeŋugbalewo hele woƒe nyawo tsɔm kɔ na dziɖuɖua be ne woawɔ eme dɔ ŋuti na wo.

Dunyahela gbogbo aɖewo, nyɔnuwo, ŋutsuwo siaa kple ɖeviwo keke gɔhã le ablɔwo dzi hekɔ nyawo ɖe agbalẽwo dzi hele ablɔwo dzi.

Ŋutsu eve aɖewo nɔ anyi hele egaɖewɔna aɖewo wɔm eye egaɖela la ɖo nukomo helé ega ɖe asi le asi te ɖe eƒe kaƒomɔ dzi.

Nukpɔla aɖewo le aŋgba ɖiɖi ŋuwo me heva dzogbedzi hele lã wɔadã aɖewo kpɔm abe zibra kple nyi.

Dedienɔnɔ dɔwɔlawo dzikpɔla aɖewo le dutoƒo hele ame aɖewo lém eye wokɔ etu kple lãnu aɖewo ɖe asi.

Nyɔnu aɖe ɖo nukomɔ hele silivagba ɖe ta hele polisi kple ɖavunu dzram le mɔto eye wole kuku me heɖo nukomo.

Dɔnɔdzikpɔla le nu ƒom kple dɔnɔ aɖe si ke va egbɔ eye enu abe atukpa si ke me tsi le kple nuŋlɔɖiwo le gli ŋu le teƒe ma.

Ame aɖe nɔ kɔmpita ŋu hele mɔɖaŋutidɔ wɔm eye wolé nuŋlɔti ɖe asi hele nu ŋlɔm ɖe agbalẽ dzi.

Subɔsubɔ ha bɔbɔ aɖewo sike nye ŋutsuwo, ta le avɔ ʋi wome kple awu ʋiwo me hele ŋlu lem ɖe nuŋɔŋlɔ aɖe ŋu le xɔ me.

Nyadzɔdzɔdɔwɔla aɖewo tsɔ nuƒomɔ vovovowo le amadede vovovowo me hetsɔ do ɖa ŋutsu aɖe gbɔ bena woaƒo nu ne woalé ɖe edzi.

Yevu ŋutsu aɖe kple yevuvi aɖe wole nusrɔɖaŋuwo ɖem eye dzonu aɖewo le teƒe ma, yevu ŋutsua le gaŋkui me eye wole nanewo tɔm ɖe eka nu.

Ŋutsu aɖewo bla avɔ ʋe ɖe ta eye eɖewo ɖo mo vevie sesɛ̃e, hele dzimekpo helé ahlɔe ɖe ayame.

Ame gbogbo aɖewo le Malina yameŋudzeƒe ƒe dɔwɔƒe hele eŋu dzɔm hena woƒe mɔzɔzɔwo ɖe ameŋuŋu ƒe nyawo taa.

Ɖevi ene aɖewo le zɔzɔm eye ɖeka le atiŋu hele woƒe megbe dome eye ŋutsu aɖe le bexɔ la ɖome hele zɔzɔm yina ɖe anyixɔla gbɔ.

Awusa gbogbo aɖewo ƒota kpli ɖe Kumasi dutoƒogbedoɖaƒe henɔ woƒe gbedoɖa ƒe nuŋuŋu dzɔm esime Ɖɔkita Mahammudu va wogbɔ.

Ƒome aɖe nɔ anyi kpli ɖe kplɔ̃ ŋu hena nu ɖuɖu kple nu nono, eye ŋutsu aɖe kɔ gaŋkui ɖe ta hele agbalẽa ɖe dzi kpɔm.

Xɔ vovovowo si ke nye anyigbaxɔwo kple dziƒoxɔwo siaa le tɔ gããaa aɖe to. Eye etogbe hã aɖe le etɔla godo.

Xɔ tata aɖe si me akaɖi wole aya me eye nukpɔmɔ kple fefe mɔ aɖewo le egli la ŋuti eye zikpui kple kɔpu aewo hã wole.

Lã aɖewo sike nye dzirafwo kple ahlɔe kple lã bubu kɔkɔe aɖe si ke nye dziraf le tɔŋu aɖe to eye ati aɖewo le woƒe megbe.

Ƒome aɖe ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka hele nu ɖum le ɖekawɔwɔ me eye ɖevi aɖe ɖo nukomo hele dzime kpɔm.

Nyadzɔdzɔ dɔwɔla aɖewo, ŋutsuwo kple nyɔnuwo sɛ̃a bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ me hele aɖaŋu dem tso nya dzɔdzɔ aɖeŋ ŋu.

Yevu ŋutsu gbogbo aɖewo kple yevu nyɔnu ɖeka kple ɖevi tukui ɖeka le ŋu wɔƒe aɖe eye wole safi tsɔm de asi na ɖevi la.

Ame gbogbo aɖewo ƒo ta kpli hele mɔto hele dunyahehetɔwo ƒe nyawo sem. Esi me dunyahelawo woɖo gbɔ la me.

Ŋɔnudrɔla ade aɖewo nɔ ŋunudrɔƒe eye senyalwo hã nɔ teƒe ma eye fotoɖela aɖe nɔ foto ɖem wo.

Ŋutsu agbɔsɔsɔ aɖewo si nu le tomenukuƒe aɖe hele tomenuwo kum. Eye ɖewo tsɔ agba ɖe ta. Eye eɖewo le enuwo tsɔm le anyigba.

Mɔzɔla gbogbo aɖewo le awu ʋe me. eye wokaka woƒe agbawo ɖe anyigba. Eye wolé ɖewo hã ɖe asi eye ameŋuŋu dɔdzikpɔlawo le wo kpɔm ɖa ɖekɖekae.

Nyɔnu aɖe kple ŋutsu aɖe le dekɔnu ƒe dzadzraɖo me egbea….ɖe abɔ kple ali eye nukpɔla aɖewo enye ameyibɔ kple yevuwo siaa wotɔ nɔ wo kpɔm.

Ame aɖewo le dziƒoxɔ si ke nu womewu vɔ o la me hele woƒe dɔdeasi vovovowo wɔm eye fofo le mɔa ɖe nu.

Dɔnɔdzikpɔlawo le kɔdzi hele dɔnɔwo gbɔ kpɔm le woƒe abati vovovo lawo dzi eye dɔnɔ aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le anyigba henɔ dɔnɔdzikpɔ amewo dzɔm.

Amehatsotso aɖewo le afi sia, wo katã wokɔ abɔ ɖo ɖe dzi. Edze fãa be kpovitɔ aɖewo alo dedienɔnɔ dɔdzikpɔlawo léwo ɖe vodada aɖe ta.

Nu dzraƒe aɖe sike wole ama gbe aɖewo dzram le, kple ewɔ tutu wo le glas me kple dzonuwo.

Ame agbɔsɔsɔ aɖewo ƒo takpli ɖe teƒe aɖe hele dunyahehem nyawo ɖɔm hehe, hedo aflagawo ɖe dzi le woƒe dunyahehewo ɖem fia.

Sikakula aɖewo le sikakum madzemadzetɔele tɔŋu aɖe me. Eye ŋutsu kpl ɖeviwo siaa wole sika klɔm le tɔla me.

Ŋutsu aɖe le dzokɛkɛ aɖe dzi bla agba; atikutsetsegba aɖe ɖe eƒe dzokɛkɛ hele mɔ zɔm kpli yi ɖe afi aɖe.

Nyɔnu etɔ̃ nɔ anyi henɔ kapuwo klɔm le tsi me eye nyɔnu ɖeka tsɔ asi ɖo eta, gakpo tokpowo hã le wogbɔ le teƒe ma.

Xɔŋutinyala ene aɖewo le kuku blɔ me eye ɖeka bɔbɔ ɖe anyi hele ba la ɖom ɖe ɖoɖonu eye ɖeka hã kɔ ba bubu kɔ gbɔna hena dɔ ƒe wɔwɔ.

nufiala aɖewo kple nukusi ƒlela aɖewo wó va agbenɔnɔ ƒe nɔnɔme ŋudzraƒɛ aɖe éle ŋkulem ɖe enuwo ŋu abe dzonu kple akpetɛ

Akpatɛ nyakpɔ aɖe si me atizikpui woame etɔ̃ li eye nu dzɛ̃ le wo me eye nukpɔmɔ aɖe hã le akpatɛ la me.